Kumushebebe kwayana liwondo

Lisomelo, misaala , kamafumbi kamawanga ni ka'blue kumumu kwaburukhile

Umundu wawambile ingeni mumakhono kewe ingeni yi yasamile mukhanwa,